Umulebe eyu a'ambile bumuuli ni gimikono gyombi at bumuuli buno buliko bu langi bumiliyu buboneka bulaayi nenga atekwa kuuba ali akuutu nga ango ali kwikubisa kifananyi.